Noba arɛɛ la, teere arɛɛ la. Noba kyɛnɛ la. Ba mine made la wore. Ba mine pɔnne la wore.

Kõɔ gaŋɛɛ la, bibiiri ɔnnɔ la a kõɔ ane bokitiri. Kaŋa su la kparesɔɔlaa, kaŋa su la kparedoɔ.

Dɔbɔ arɛɛ la, ba mine zeŋɛɛ la, ba mine su la kparvaare, ba mine vɔgele la kpogludɔrre

Bie gaŋԑԑ la, oseԑ la kuri vaare, o su la kparoo koo e tampԑloŋ. O taa la deԑdeԑ boma.

Sobie la, yie arɛɛ la, bibiiri arɛɛ la, n pɔge pɔnne la woɔ, bie su la bonsɔglaa.

Bͻle ŋmԑ zie la. Teere arԑԑ la. Ba mine zeŋԑԑ la. Ba mine kyԑnԑ la. Ba mine eŋ la nͻͻtesͻgelͻ. Ba mine su la kpare vaare.

Lɔɛ yaga la are, ka a yaga haa di, ka noba mine are sokoɔraa, ka a lɔɔre kaŋa meŋ pare naŋ e sɔg peɛlaa kyɛ ka a zu e zeɛ a bi a sokoɔraa poɔ. 13347

Noba yaga la a are, a yare bonsɔgene, ka mine ar, ka mine zeŋ kaa dɔɔ kaŋa a gbinni a kyɛ puoro pɔgelee kaŋ kyɛ ka kūū daga meŋ a bembe.